Kayiti xibaar ngay seen maanaam standard newspeper, ya ngi seem moto ci digg bi mu ngi am ay nit, am nañuy taxaw ci biir am na ñeneen niiñu ko woor.

Zimba gai sain manam zimbala ndii jonkoñ teg benn lox ci suuf am lekat mi nekk ci kanama yi ngi péntiir kanam bi di feczimbanga.

Ay police nyo tahaw, nungi sol mbahana bu ñuul, mbuba bu bulo ak tubeye bu ñuul. Ku nekka ngi tè fetel senn loho nungi tahaw.

Saal ngay seen. maanaam saal ngi am ñaari toog yu gudd ak yu yeneen ñu ndaw ci dëgg bini am tabl ndaw taabal bi ñu ko tekk floor beneen taabal bu ndaw bi ñu kotekk kaa.

Palaas ngay seen manam palaasum lekkee gaay bii de neeg la. Néeg boo xamate fofilan yini di dajalo ñuy lekko. Mu ngi am ay tele lañu wekk ci kaw am ay toogóob taabul.

Kabinet ngay seen ci biir kabinet bi manam fuñuy tidd yaangi seen lal lal bu andak epons amu ngi am ay lampañu kotaal am kuwakos kuñoo defeeay yéere.

Cabinet nay seen mungi andak lalaŋ lal bi ñu ko lal ak darab ci rong lal bi mu ngi am kapet bu ndaw am armoir am toogu am plo bi nekka ci kaw armoir.

Alla ngay seen, maanaam àlla, mu ngi am ay ñax yu woow ak yu xawa tooy. Am garab yu tooy, garab yu guddu ak yu gaat.

Ay tooris ngay seem, manam ay na saram yu dén ci réew, yaa ngi gis géna, gaañu ngi taxal ci boppi génn bi, ak kuur, am na jigéen buy foto.

Montorr ngè senn, ma nam montorr lu Saal. Nung ko tekk ci kaw almuwar bu ndaw, almuwar bu ñuul. Montorru saal la waw.

Saal ngay seen saal bi mu ngi am lal lal bi ñu kol def darab. Mu ngi am ñaari njegenaay ci towo am lu weexliñ patekk. Am armoire bu ndaw am taabul ak toogu bu ndaw fuñuy seetu.

Ay doktor ngay seen, mana midee faji ñoon ci biiri lopitaan, ñu ngi amée seen seetékaay bi, liñ de séeté deret wala saw, amnañu took te joxe ganaaw.

Leede koole kaay la.Deñ ko dey def ci kurang di ko def ci kawar bi. Diko jël diko laxas kawar bi kool. Nyun ko tek si kaw lu weex.

taatumpire, manaam booray bicc, yaa ngis seet ay bënt yi muuru, ak ñax yaa ngis garabi tool y ,gudd yu koko mo ngi am néegi tax bi nekka ci booram ,am ñax yu vert.

Parfo ngay sèèn manam leskuleñ bi duga ci biiri pot bi mu am bop mu am pompékay ñing ko tèk ci kaw tabul tabul bu ñuul bu am ñaari tóógu ci ganawam.

janxa ngay sèèn maanam janxa ndaw mu ngi kondrol dèf yóku yóku bi més la mu ngi sol jaru wiis sol mbubu bu wèèx zel bópi ci kanam.

Jur nay seen mu ngi solmb bu weex ti yee ci keet ci ñaari loxoy ñu bañe geene bopp bi kéet bi ñu ko bind.

Ñaari glo ngay seem, manam leñ ko diituga ci lox boy liggéey lofi ñaari peer la, mu ngi am marke ay loxo, ñu ko tex ci mbuus.

Potabede pëtumduula ñu koku beer diu mo fanekk danko dee diw yaram ñu kotek ci kaw caabul bu ñuur.

Janqangay seen ngi sol sipax ak dagip taxaw ci boori ay taabul yu ndaw. Taabul yi am toogu bu ñuul mu tiye kalpe ci loxa bi def greffaas mees.

Ay garab ngay seen garab yu bari am na buteel yu mag am buteel yu em am yu ndew am nay bi nekk ci paket tamit ñu ko tek ci kaw seen kus bu ci weeñ yooyu lapitanga.

ay jegain reeto ngay se jenerato dañ ko deetaar ndar dee joxek bura mënnal gliggéeyukaay yu bare nañ ko tex ci suuf foola ñeent

Daalim charah ngè senn, manam silipas ci daal, mungi am buum yu sèw, ci digi bi hawa yatu. Ci suuf bi ñuul la, mung ko tekk ci kaw karo ci suuf. daalim silipas la.

Kayetu heebar, kayetu heebar ngè senn, mungi am nènti gòor, am benn gòor bu nekka ci diga sol mbahana ak lunèt. Am bindi yu bari.

Ay polis maanam njiiti polis ngay gis ñuñ gi ekkiti la xo di salut ñi nekk ci kanam ñoom ñett ak keneen ci nekk seen boor ko kuna sarang la ñetti ñu njuul la.

liggéey cooj ngay seen maanaam katolik yi fuñuy julli yaa ngir seen nég bi ci boori néeg bi ya ngi nég beneen nég ci boo cotëm di gis ay garab daxdi nabi rook ci diir tali bi

Ay carax ngay seen ñaari charax, benn bi nun ko ach benn bi nu ko teral ci suuf nyu ngi tegu ci kaw kulóor bi ak kulóor yi taabal biñ ko dex tekk neppanugu.

Ay waxam baane ngay seen minu tog ci kaw jakarta kenanki mngi dawal vélo koog ta mingi tog ci kaw velo am naku taxaw am ñaari jigéeni yu tookk.

Keer ngay seen keer bimu ngi am ñaari bunt. Bunt bu bulo ak bunt bu kank ci weti ñun lendex ñax nga am gar bi. Koko bu njool ak yenee garab.

Nyaari furset ngay seen. Furset yu weex yu weeñ ñum leen tex ci suuf. Yi daal ay fuset lañ dañ ko dey lekkee lekkeekaay la.

Ya ngi seen ñaari xaliy guur ngzwe balon nanam ni footbol kenenki sol lu weex kenenki bu bulo ak bu xonk bal bang seen kana ngiy dawdi ko dabi.

Né ngay seen, néeg bi dem ngi am korgat ci kaw, dañ dey faj ci biir néeg bi, maanam ci wàllu ngarab, ci reen ak ci xopb, waaw.

Barbaykayngayis manam liñdee kote bopp kawar bi di ko waññi te baña del dafa ambum dañ ko dey ref ci kuram bi masim bi lañdey tex ci boppo .

Neeg ngay gis , ma nam ay neeg, nu leen korget beapare ci kanam mu ngi am ay ñyiax am buntu wiiñ.

Ecobank manam birabi bo xamante ne dañ fa déé denci xalis wala di gèneh xalis, dencee Kay la daal eco bank.

Ay makeup ngè senn, manam makiyass dèfarokaay kanam. Ya ngè gëss ay pot, ay foundation ak ay lipsin.

Janka ngay seen jànq ba ngi littu mees ana gree fals daf yu gudd ci cati mu rawleen sol mbum mu weex bee bu nuur ngi tof ci ganaaw ngi am color bu veerte.

Lidee ca kaw tali bi garab yaa ngi seen ay gu yu vert garab ak ñax yu woow. Nyun fa def taatabla bi li na taali góor lañ fa def am lampikuraan.

Lam la , lami oor dañ ko deedugol ci loxo , ami loxo maanam lami loxo la daal. Dañ ko deedugol ci loxo am bena bopp bu xawayaatu ci dëgg bi, am te jookaay.

Ay sanke ngay seen maanam sanke yundey wekk ci lali ye yage seen ay bidoŋ ñoon fa tek ci kaw bidoŋgi ay sanke ga am ñuye doh ci digitali bi góor ànda yena ñaari xale ak ay garab ci ganaaw.

Mbahana ngè senn, manam mbahana police bu ñuul la tè am lu weeh, lu jàbakerè ak lu vert ak lu honku ci wèt yi.

Ay jànx ngai seen, janx bi ci diggi, janxi jongalanté la, manam nyidey def miss mi ngi taka ceen, sol robbu, am na goor bi nekka ci ganaaw, mingi jàppa ñaari loxo yi, amna benne jigéen bu taxaw ci wetam.

Yange sem ay ato yu bari yngi eb bagaas ci kaw yu ngi jublu ci boorim géej bi maanam boori feeri bi daal.

Yangi seen ñaari ey ñeti jenq ñum ci tali bi di dox. Ku nekka ngi boot baak manam saak tali bi ñaar la amna weeñ ci digante bi. Am éta ci benn kota bi.

Ay boolo ngay gis manam góor ak jigen. Ay xale ñi ngiy toog seen ganamu ngi sansan ci kaw sansam. Mu ngi am weeñ amna benn jigéen buti yee telefon. Mu ngi wax ci telefon gàddu xale.

Floor ngay seen kloor bi ci suuf kop bi beetla floor bi ci kaw mu ngi am floor bu gudd bu nete ci kaw yub gudd ak yu gaat.

Garab bu mët ngay gis yaa ngi seen jaaleekaay manna bridce ci kana bridg. Ya ngis ay ñax gis benn ñax bu ndàw mel ni nékk ci suuf ndox la waaan.

Ya ngè senn batèkaay sow, sow leen ko dè batè. Wënn la banta bi wënn la, li ni batè tamit ci kaw wënn la, waw batèkaay sow.

Ay boolo ngè senn, manam ay jigèen, nungi taasu di fetch. Amna nye taasu, amna nye fetch waw. ki fetch ci kanam mungi musóor, musoor bi ñuul.